Loori bibata laasabu loori nahangbana nyɛla zaɣ ʒiɛ ka gabi zaɣ dozim zaɣ piɛlli ni niraba ayi laasabu

Paɣasara ayi ni bindira bindira maa biɛla ŋmana ni n tam binyahari zuɣu bindira maa nahangbana nyɛla zaɣ dozim zaɣ vakaɣali zaɣ ʒiɛ